Paɣa n di bini ka bi zaŋ bini n vuli o nyoɣani din vuli o nyoɣani maa nyɛla liiga buluu o yɛla liiga sabinli ka so skɛt ka di nyɛ chinchini doo n ʒɛ o nyaangi ka gbubi maik maik maa kala nyɛla buluu ka paɣaba ayi mii ʒɛ n baɣali ŋun di bini maa n zaŋdi pini tiro ni o deegi

Bia n ŋmɛri luŋ o zaŋla luŋ maa yili o nyingoli ni ka di vu n paagi o naba ni o namda maa nyɛla namda yɛlo ka o liiga maa nyɛ liiga piɛlli kw o so jinjɛm ka niŋ o zabiri rasta ka bihi mii bɛ nyaangi n yuundi o ni ŋmɛri luŋ maa shɛm maa ka so yɛ chinchin liiga ʒɛ bia maa nyaanga

Kom zuɣu ka ŋarima biɛni ŋarima maa shɛŋa nyɛla whaait ka shɛŋa nyɛ bilak ka tihi baɣa kom maa ka jiranbiisa nim maa bɛ tihi nyaanga loori nim gba zaa biɛni loori nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ sabinli ŋarima maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ di kom maa nyɛla balibu balibu

Bia n zaŋdi bindirigu niŋdi o baaba noli ni pileet nim tamla teebuli maa zuɣu fook paanu ka shab bɛ nyaangi maa gba ka tihi biɛni takoro doo maa kpala ninkpara ka bia maa zabiri niŋ keels bia maa yɛla liiga boɣa ŋmahi

Salima bobu shee ka bi chɛŋ koma maa gburigimi niŋ zaŋ daɣari din tahali ka di niŋ zaɣ daɣari maa nyɛla tankpaɣu n gbirigi kom maa ni niraba mii n gbirigi laa kom maa so biɛni n yɛ liiga buluu gba tiŋ n gahandi salima ka shab gbubi soobuli nima ka shab mii bɛ nyaangi maa

Paɣa ninkurigu n ʒiya chimdi waagashe waagashe kahali n bɛ o nuuni ka o zaŋ suu ŋmahari ni o kpaa niŋ buɣum ni kurifooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka silba tam sala maa buɣum maa zuɣu ka chɛrigi bɛ di puuni ka o pun chim shɛŋa pa boɣati zuɣu n zaŋ tahapoŋ pa di zuɣu

diɛma diɛmbu shee ka paɣa wari wahi zaŋ bin vili o nyingoli ni ka bɔbi bɔbiga ka zaŋ shɛli vili o nua ka zaŋ shɛli vili nyɔɣuni ka so shɛli ka piri namda ka ban ŋmɛri lunsi maa gba zaa ŋmɛri lunsi shɛba yela gaana liiganima ka shɛba liiganima nye za; g'vakahili